Yadda ake magance ƙuna, hanyoyin da ake bi matakai na farko domin magance ƙuna. Mataki na farko shi ne a duk lokacin da aka samu matsala ko tsautsayi na ƙonewa abu na farko da za a yi domin ɗaukar mataki na gaugawa shi ne a nemi ruwa mai sanyi a zuba a wannan wajen wato ruwa mai sanyi sannan a tabbatar ruwa ne mai tsafta, abu na biyu sai a ɗaure wannan waje da auduga sannan kuma a nemo maganin kashe zugi sai a sha, bayan an yi haka sai a kira lambar kar-ta-kwana na likitoci domin su zo su kawo ɗauki, kar a mance a tabbatar ana amfani da wannan lambar kar ta kwana da likitoci da asibitotin kiwon lafiya suke bayarwa, yayin kiransu a duk lokacin da aka samu ƙalubale na tsautsayi musamman abun da ya shafi ƙuna. Bin waɗannan ƙa’idodi da taimakon gaugawa na ƙonewa zai taimaka wajen ganin ana shawo kan irin wannan matsaloli. Ku yi amfani da hanyoyin bada agaji na gaugawa yayin da aka samu ƙonewa na wuta domin zai bada dama wajen samar da ingantaccen kiwon lafiya.

Ciwon kai da banbance-banbancen su, ciwon kai yakan zo nau’i daban-daban wanda kusan kowane mutum daga cikin mutane yakan fuskanta ɗaya daga cikin kowane ciwon kai, ciwon kai ba abu ne iri ɗaya ba yakan faru daban-daban kowane guda ɗaya yana nuni ne da alamu na zuwan wani abu daga cikin nau’i na cututtuka, a don haka akwai ciwon kai da muke kiran shi ciwon kai mai tsanani akwai kuma ciwon kai me sauki wanda bashi da sanani kasancewa akwai nau’i na shi wanda yake kewaye gaba ɗayan kai ya kuma rika ciwo akwai kuma nau’i na shi wanda yake kama goshi akwai wanda yake kama gefen kai ta gefen hagu akwai kuma wanda yake kama kai ta gefen dama, kowanan su yana launi ne ga wani irin sanadi ya jawo shi kamar ciwon kai wanda yake faruwa sakamakon tashin hankali ko damuwa da mutum ya sami kanshi a ciki shima wannan wani nau’i ne mai zaman kanshi, akwai kuma nau’in kai wanda yake faruwa sakamakon karancin abinci a jikin mutum ko kuma yunwa, akwai kuma nau’i na ciwon kai dake faruwa sakamakon rashin samun isasshen bacci a jikin mutum kowane nau’i na ciwon kai yana nuni ne da alamun zuwan wata cuta daga cikin cututtuka a don haka duk lokacin da muka ji alamun ɗaya daga cikin nau’oka na ciwon kai yana da kyau mu garzaya zuwa ga likita domin likita ya bamu shawarwari da kuma magunguna ta hanyoyin da zaku bi, mu kare kanmu daga ire-iren wannan cututtuka masu naci.

Ganye a cikin magance cututuka. Ganye a cikin magance cututuka, gayayyaki da ake amfani da su domin magance cututuka. Wannan hanya ta yin amfani da ganye domin magance cututuka, hanyoyi ne da ya ɗauki tsawan lokaci ana amfani da su a tarihi. Sun ɗauki tsawan shekara da shekaru ana amfani da su a tarihi. Amma abun da ya kamata mu sani shi ne yin amfani da wa'innan gayyaki domin magance cututuka ba dai dai suke da sauran magunguna da muke amfani da su na asibiti ba, ko kuma wa'inda ake bamu a cibiyoyin kiwon lafiya na zamani. Domin wa'inda ake bamu na asibiti ko kuma na hayoyin kiwon lafiya na zamani suna da tsafta sosai ba kaman waɗancan da ake amfani da su na gargajiya ba. Waɗancan da ake amfani da su na gargajiya suna da hastari musanman abun da ya shafi tsaftar su, da kuma yadda ake sarrafa su har a sha. Su dai waɗannan abuwan da ake amfani da su ganyyaki na magani na gargajiya a da sun haɗa da ganyen magarya, ganyen bishiyan neem, ganyen maina, ganyen bishiyar ceɗiya, da ganyen bishiyar tsamiya, da kuma ganyen bishiyar kuka, duk waɗannan gayayyaki ne da ake amfani da su ta hanyoyi daban daban domin magance cututuka. Hasali ana yin amfani da tsamiya domin magance abun da ya shafi lafiyar fata da kuma, ƙuna, kai har ma da waɗansu cututuka da suka shafi jiki.

Cutar sida cutar ƙanjamau wani lokaci ana kiranta da suna cuta mai karya garkuwar jiki. Ita dai wannan cuta wani lokaci ana samunta ne sakamakon yin amfani da allura da aka yi wa mai ɗauke da wannan cuta Sannan a zo a yi amfani da wannan allurar ga wani wanda ba yi dauke da ita ko kuma ta hanyar saduwa da wanda yake ɗauke da wannan cuta ta hanyar jima'i. Ko kuma mai ɗauke da wannan cuta ya yanke da wuƙa ko reza har jini ya fito Sannan wani ma ya ɗauka ya yanke da ita, to ana iya kamuwa da wannan cuta. Amma yana da ƙyau mu sani ba a kamuwa da ƙwayar sida sakamakon zama da wanda yake ɗauke da cutar da ƙwayar sidan ba tare da ka kamu da shi ba za ku iya yin musabaha ba tare da ka kamu da shi ba, mu guji ƙyamar masu ɗauke da c ko kuma yin musabaha da shi duk ba a ɗaukan wannan cuta. Za ka iya cin abinci da wanda yake ɗauke utar sida

Asibiti. Asibiti waje ne da ake ziyarta yayin rashin lafiya ko kuma lokacin da aka ji duk wani canji da ba a fahimta ba a jiki. Asibiti wuri ne da ke da matuƙar muhimmanci ga laiiyar mutane. A don haka yana da kyau mu ringa ziyarta asibiti yayin da muka ji canji a jikinmu ko wani rashin lafiya wanda ba mu gane asalinsa ba. A asibiti ne ake amfani da hanyoyi na zamani waɗanda suka da ce domin maganin cututuka, kama daga magani na ƙwayoyi za a sha, ko na ruwa za a sha, ko kuma tiyata domin a cire wa mutum waɗansu cututuka, ko kuma a yi maganin ciwon ƙashi ko ciwon gaɓa. Ziyartar asibiti da kuma wurare na kiwon lafiya akai akai zai ba da dama ya zamo kariya daga kamuwa daga munanan cututuka da muke fama da su. Yana da kyau mu kula da muhimmancin asibiti da kuma amfaninsa a cikin al'ummarmu. Yana da kyau mu bada fifiko wajan ƙawata asibitocin mu da sanya masu ababe na more rayuwa, da kuma kayayyakin aiki waɗanda ake buƙatan su na dole dole. Samar da kayayyakin aiki da suka dace a asibitocin mu zai ba da dama asibitocin mu su zamto suna iya ba da kariya daga nau’ika na cututuka iri iri, daban daban, domin asibitoci wurare ne suke.

Yadda ake magance shaƙewa, yadda ake magance shaƙewa idan ya faru a dʊk lokacin da mutum ya samu matsala na wannan shaƙewa ko kuma ƙwarewa akwai taimako na gaggawa da ake fara bashi wato agajin gaggawa wannan agajin gaggawa da ake bashi ya haɗa da ze sunkuya idan ya sunkuya sai wani yazo ta bayanshi ya ɗan yi me dundu kamar guda biyar a bayan shi a gadon bayan shi a tsakan gadon bayan shi za ka faɗanshi da wato da gwiwan hannun sa amma kana iya hakan da ƙarfi sosai domina kar yazama sanadiyan an raunata shi idan aka yi hakan har so biyar aka yi dundu da hannu har so biyar wannan ze taimaka wannan shaƙewa ko kuma ƙwarewa da mutum ya samu ya tafi se mutum ya dawo dai-dai wato ya dawo yadda yake dai-dai ku yi ƙokarin bada agajin gaggawa a dʊk lokacin da aka samu matsala na gwarewa ko kuma na shaƙewa domina hakan ze taimaka wajen dawo da mutum yadda yake kuma ya samu lafiya mu yi amfani da shawarwarin kwararru domina samar da ingataccen lafiya.

Gano karaya hanyoyin da ake gane karaya, akwai hanyoyin daban-daban da ake bi a likitance sannan kuma a ilmance musamman a harkar da ta shafi kiwon lafiya domin gano karaya da ya faru a ƙashi. Wannan ƙashi na hannu ne ko na ƙafa, waɗannan hanyoyi kuwa su ne: karaya suna da bambanci ba iri ɗaya ba ne akwai karaya da ƙashin yake karyewa sau ɗaya kawai akwai kuma karaya wanda ƙashin ne ke buɗewa. Akwai kuma karaya wanda ƙashin ke lanƙashewa. Sannan kuma akwai karaya wanda ƙashin ne ke tsagewa, akwai kuma karaya wanda ƙashin kan rabu ya bar wani ƙashin a tsakiya wato ya karye ta sama ya karye ta ƙasa

Tallafin tsarin rigakafi. Lallai tallafi da ake bayarwa ta yadda ake tsara rigakafi da ake yi wa manya da kuma ƙananan yara yana da amafani ƙwarai da gaske ga kiwon lafiyar mu. Domin wannan tallafi na tsarin rigakafi shi ne yake taimaka wa garkuwan jiki ta samu ƙarfi da kuma hanyoyi da za ta yo aikinta yadda ya dace, kuma yadda ya kamata. A duk lokacin da garkuwan jikin mu ya samu ƙarfin ta hanyar tallafi da akai masa ta rigakafi, wannan garkuwan jiki yakan taimaka sosai wajan yaƙi da ƙwayoyin cututuka, waɗanda za su iya zama barazana ga lafiyarmu. Garkuwan jikin mu yana da matuƙar amafani sosai wajan ganin irin yadda yake taimakawa a jikin mu, yake samar mana da kuzari da kuma yaƙi da cututuka. Tallafin rigakafi yana ba da dama ga mutane su samu ingantatcen lafiya, sannan kuma a kawar da cututtuka a cikin mutane waɗanda suke addabar mutane musamman cututtuka masu yaɗuwar. Bayar da tallafi rigakafi ko kuma tallafin rigakafi, ko kuma tallafi na rigakafi da ke taimaka wa wajan ƙarfafa garkuwan jikin ɗan Adam. Tallafi ne dake da matuƙar amfani sosai sannan ya na ba da gudunmawa ga lafiyan mutane waɗanda ba shi misaltuwa.

Rigakafi yin rigakafi, yin riga-kafi, yin rigakafi yana taimakawa sosai doni inganta lafiyar mutane, musamman yara ƙanana da ma mata masu ɗauke da juna biyu. Rigakafi kala-kala ne: Akwai wanda ta hanyar yin allura. Akwai wanda ake yin shi ta hanyar ɗigawa a baki. Akwai kuma waɗanda ake yin su ta hanyar ba da magani. Rigakafi zai zama kariya wajen ganin mun kiyaye lafiyarmu da kamuwa daga munanan cututuwa, waɗanda ka iya illata jikinmu. Mu garzaya domin yin rigakafi na cututuwa daban-daban a duk lokacin da muka ji sanarwan ana yin su. Mu tabatar mun yi wa yara ƙanana rigakafi, kama daga rigakafin da ake yi lokacin haihuwa, da wadda ake yi bayan an haifi yaro da sati biyar, da wadda ake yi da sati shida, kai, har ma wadda ake yi wa yara bayan shekara ɗaya.

Dashe, dashe da ake yi na tazarar haihuwa. Shi dai ana yinsa kala-kala akwai wani nau'i na shi da ake sanya wani roba a hannu wansa wannan roba takan taimaka wajen yi wannan aiki waje sarrafa ƙwayoyin halittar jikin mutum domin su yi mana aiki na dakatar da kuma hana ɗaukar ciki a kokacin da ba a buƙatarsa. Sai dai gabanin yin wannan zan ce na tazarar haihuwa akwai buƙatar a je asibiti a tattauna da ƙwararrun likitoci su yi wa duk wata mace gwaji domin su tabbatar wani irin nau'in ne na dashe zai karɓi jikknta zai yi daidai da lagiyar ta ba tare da ta ba ta matsala ba sai a yi shi. A don haka kada a yi shi kawai ba tare da shawarin likitoci ba, idan har aka yi shi da za a iya samun abun da ya dace. Shi dai wannan tsari na dashe ana yin sa nau'ika daban-daban, ana yin sa a hannu ana yin sa a cikin mahaifa lokacin da ake sanya wani zobe ko wani karamin roba a cikin mahaifa ko kuma hanyar mahaifa. Domin ya tashe zuwan kwayaye na mace cikin mahaifa, don haka idan ya ba da ya hana samuwar ciki wanda ba shirya masa ba. Shi dai wannan abu da ake kira dashe yana da kuma wadansu tsare-tsaren daban-daban wandanda suka yi daidai da jikin kowacce mace.

Kula da mata masu juna biyu. Kula da mata masu juna biyu abu ne dake da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske domin kula da mata masu juna biyu ta haka ne kwai za a iya fahimtar cikakken lafiyan uwa da kuma lafiyar jariri da ke cikinta. Shi dai wannan tsarin na kula da lafiyar mata masu juna biyu, tsari ne da ake yinsa a asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya, kuma ana yinsa ne akai akai domin wannan shi zai ba da dama a fahimci matsalan uwa kuma a shawo kansa da wurwuri tun kafin matsalan ta yi ƙarfi ko tayi yawa. Ta hanyar kula da lafiyar mata masu juna biyu za a iya fahimtar shin uwa nan tana ɗauke da cikakken lafiya da za ta iya haihuwa da kanta, ko kuma a’a shin wannan uwa tana ɗauke da cutar hawan jini, ko cutar sikari? Shin yaya daidaituwan yaro yake a ciki? Shin yaron da yake cikin yana da rai ko kuma yana da ƙoshin lafiya yadda ya dace? Ta hanyar kula da lafiyan mata masu juna biyu ake iya fahimtar irin waɗannan matsaloli har ma a magance su. A don saboda haka ina ba da shawarwari ga duk matan da suke da juna biyu su garzaya asibitocin kiwan lafiya mafi kusa domin a fara duba lafiyarsu wanda ake yi akai akai domin fahimtar cikakken lafiyan ki, har izuwa lokacin da za su haifi jaririn da ke cikin su. Kula da lafiyar mata masu juna biyu abu ne dake da matuƙar muhimmanci ga rayuwar mu da kuma lafiyar matan mu da jarirai da za su haifa.

Muhimmancin shayarwa nonan uwa kadai, muhimmancin shayarwan nonan uwa zalla, lallai hakika shayar da jariri nonan uwa zalla ba tare da an haɗa shi da komai ba har na tsawon watanni shida yana da matukar tasiri da kuma muhmmanci ga lafiyar uwa da kuma jariri domin nonan uwa yana ɗauke da waɗansu sinadarai na gina jiki da kuma sinadarai da suke taimakawa wajen faɗa da ƙwayoyin cututtuka waɗanɗa zasu iya samun yaro haka zalika duk yaron da ake shayar da shi nonan uwa kadai ba tare da an haɗa masa da komai ba har na tsawon wata shida yakan samu ingantacen lafiyar jiki fiye da yaron da ake shayarwa dashi nonan uwa sannan ake haɗa mishi da waɗansu nau’ika na abinci, mu sani nonan uwa yana ɗauka da ruwa mai yawa a don haka babu bukatar sai an shayar da jariri ruwa lokacin da ake shayar da shi a’a nonan uwa ya ishe shi domin shima nonan uwa akwai ruwa a jikin shi, haka zalika shayar da nonan uwa zalla har na tsawon watanni shida yakan bada kariya ga uwa daga kamuwa da cututtuka waɗanɗa suke iya shafar nono har ma su zaamanto matsala a wani lokaci, mu shayar da yaron mu nonon uwa zalla ba tare da an haɗa shi da komai ba har na tsawon watanni shida domin zai kara lafiyar jariran mu da kuma lafiyar iyaye mata yayin da suke shayarwa.

Muhimancin kula da kai. Muhimancin kula da kai abu ne mai matuƙar muhimmanci mu sani. Kula da kai yana da matuƙar amfani ga rayuwar mu da kuma lafiyarmu a duk inda muka sami kanmu. Don haka mu tabbatar kowa yana kula da kan shi a duk inda ya samu ka shi. Kar mu yi waɗansu abubuwa da za su zamo sanadiyar cutar da mu, cutarwan nan ko a lafiyar mu ko kuma a wani abun da ya shafe harkokin mu na rayuwa. Mu kula da kanmu domin kula da kai zai taimaka mana mu samu ingantaccen rayuwan. Duk abin da kasan za ka yi wanda zai jawo maka sanadin ciwo, ko kuma yai maka sanadin wata rashin lafiya, ka tabata ka guji wannan abun domin kiyaye lafiyar kanka. Sannan mu guji shan barasa muna yin tuki yayin da muka sha barasa, domin wannan zai jawo haɗaruruka akan titi har ma da asaran rayuka. Kun ga wannan ba zai bamu damawajen kiyaye kan mu ba. Sannan mu guji shan gurɓatacen ruwa ko kuma magunguna na gargajiya waɗanda babu gaira babu dalili. Mu guji shan magunguna ba tare da likita ne ya rubuta mana ba, domin wannan shi ma zai taimaka wajan ba da matsala ga kanmu. Mu sani kula da kai da kuma sanin muhimmancin kai shi ne mutun. Dukan mutumin da yasan lafiyan kan shi, ya kuma san muhimmancin kan shi to haƙiƙa wannan yana daga cikin mutane masu hikima da basira ƙwarai da gaske. Mu sani kula da muhimmancin kai shi ne a gaba.

Muhimancin tafiya. Muhimancin tafiya, tafiya abu ne dake da matuƙar muhimmanci ga lafiyar mu da kuma lafiyar gangar jikin mu. Domin yayin da muke tafiya muna motsa jikin mu, shi kuma wannan motsa jiki da muke yi yakan tado da ƙwayoyin halitta na garkuwan jikinmu sumu cikakken ƙarfi da motsawa ta yadda za su yaƙi cututuka da suke a jikinmu. Tafiya yana da muhimmanci kuma yana taimaka wa wajan yaƙar da kuma kawar da ƙwayoyin cututuka a jikinmu. kama irin su cutar sikari, cutar hawan jini da makamantan su. Duka ire iren waɗannan cututuka akan iya samun sauƙi da lafawan su ta hanyar tafiya. Mu rinƙa yin tafiya domin hakan zai taimaka wajan ba mu ingatacen lafiya a jikin mu. Kar mu zauna kullum muna zaune a waje ɗaya ba tare da yin tafiya ba, domin motsa jiki, yin tafiya kan taimakawa jikin mu wajan ƙone sikari da dake zaune a jikinmu domin mu ƙara samun ingantatcen lafiya. Ina ba da shawari ga mutane su rinƙa yin tafiya koda na daƙiƙa talatin ne a duk rana domin hakan zai taimaka wajan bamu ingatacen lafiya da kuma kara wa garkuwan jikin mu karfi.

maganin rashin haihuwa maganin rashin haihuwa ku sani duk lokacin da aka samu matsala na rashin haihuwa na farko dai kar mu ce za mu yi magani da kanmu yana da kyau mu ziyarci wuraren kiwon lafiya domin mu tuntuɓi ƙwararrun likitoci a kan wannan matsala akwai magunguna da ake bayarwa da yawa waɗanda suke taimakawa wajen samun haihuwa a duk lokacin da aka samu irin wannan matsalar sai dai akwai buƙatar sai jami’an kiwon lafiya wato likitoci sun yi muku gwaji sun duba ku domin sun tabbatar da dalilin da ya jawo wannan matsala ta rashin haihuwa kafin su ba ku magani ku sani kowane mutum yana da irin dalilin da ya hana shi haihuwa waɗansu kaman daga cikin mata sinadari na ƙwan hallitarsu ne bai da ƙarfi a don haka ba ya ƙyanƙyasan ƙwai ko kuma ba ya ƙyanƙyasan maniyyi a duk lokacin da aka tara da su waɗansu kuma sukan samu matsala ne na toshewar mahaifa a don haka suka samu matsala da rashin haihuwa mu garzaya domin tattaunawa da ƙwararrun likitoci a kan matsalarmu na rashin haihuwa domin samun mafita

Jinya daga gida, kula da marasa lafiya a gida. Wannan tsari ne na jinya daga gida ko kuma kula da marasa lafiya daga gida, tsari ne da asibitoci da ma’aikatan na kiwon lafiya suke amfani da shi domin samarwa da da marasa lafiya sauƙi da kuma hanyoyin da za a duba lafiyarsu. Wannan tsari ba a yin shi sai da izinin ma’aikatan lafiya, domin wannan tsari na kiwon lafiya daga gida ana yin shi ne ga marasa lafiya waɗada shekarun su ya ja suka tsufa ko kuma waɗanda suke fama da nakasa, ko kuma waɗanda suke fama da kulawa ta musamman. Domin a rinƙa zuwa gida ana duba su, kuma ana yi masu ayyuka daban daban, ko dai aikin da ya shafi ba su magunguna, ko kuma aikin da ya shafi duba jinyar karaya, ko kuma wani ɗauri da aka yi masu. Wannan tsari na jinya daga gida tsari ne da ake yin amfani da shi domin ba wa marasa lafiya daman samun kulawa a lokaci da ya dace domin su sami kulawa na likitoci a lokacin da ya dace, don haka zai ba da dama su sami ingantatcen lafiya da kuma kulawa. Tsarin jinya daga wannan tsari yana ba da dama ga marasa lafiya su sami ingantatcen kulawa daga gurin hukumomi ko kuma jami'an kiwon lafiya da kuma ba su kariya ta musanman.

Gabatar da abinci ma yaro bayan yana shan no:no gabatar da wani abinci ma yaro yana farawa ne bayan watanni shida a wannan lokacin no:no zalla ba zai iya wada:tar da yaro ba wajen gina jikinshi adan haka ƙwararru masana kiwon lafiya suka bada: shawarwarin a fara haɗa ma yaro wani abinci da zai rinƙa ci adai-dai wannan lokacin yana da matuƙar mahimmanci mu tuntuɓa ƙwararrun lilkitol:ci kan wani irin nau’in abinci ne ya dace, mu fara bama yara a wannan wata shida ko kuma wannan gaɓa da muke so mu fara: ba su abinci. Yana da mahimmanci mu ba su: abinci mai gina jiki adai-dai wannan lokaci sannan mu basu: abinci wanda yake ruwa-ruwa ba shi da tauri zai taimaka mu su:.

Hanyar ke:ɓewa ko kuma hanyoyin kariya daga ka:muwa daga cututtuka masu: yaɗuwa. Na farko yana da kya mu dinga yawan wanke hannayenmu akai-akaI, sannan mu tabbatar bayan wanke: hannun mun goge:shi da wani abu ma:gogi na go:ge hannaye. Mu tsaftace hannayenmu, mu tabbatar mun yawaita shan ruwa domin lafiyar jikirmu sannan mu yi amfani da magunguna wanda yake: wanke hannaye: ko kuma yake: tsaftace jiki. Mu tabbatar mun bada tazara tsakaninmu da waɗanda suke ɗauke da cututtuka, wanda suke iya sanya ma waɗansu, sannan mu tabbatar mun buɗe: tago:gi domin shigowar iska a cikin ɗakunan mu da muhallinmu. Mu kiyayi musabaha ko kuma go:guwa da juna waɗanda suke ɗauke da irin waɗannan cututtuka, sannan mu gujji shiga cikin gurin cinkoso mu kiyaye waɗannan abubuwa domin ganin ba mu yaɗa: cututtuka ba a tsakaninmu.

Matsaloli da ake iya fuskanta lokavin shayarwa kowacce uwa akwai irkn nau'ikan na daga cikin matsalolin da take fuskantar a yayin shayar da jaririta ana samo asali ne sakamakon abubuwan sai dai akwai hanyoyi da ake bi wajen magance su. Kabar matsalar zafin mama. Wata uwa takan fuskanci wannan matsala na zafin nono. Wato a lokacin da yarinta yake sha wannan nono takan fuskanci matsala na jin zafi sosai .Wata uwar kuwa takan fuskanci wannan matsala ne waje shayar da yaro sakamakon ƙarancin ruwan nono, nononta ba ta samun ruwan nonon mai yawa da zai ishi jaririnta yake shayarwa, shi ma wannan yana daga cikin matsaloli da iyaye suke fuskanta. Wani lokaci kuma waɗansu ɗaga cikin iyaye suke fuskanta wani lokaci kuma matsalar yakan iya zuwa ne sakamakon rashi kama nono yadda ya dace sakamakon jaririn ba ya kama wannan nonon yadda ya dace da sauran matsaloli makamantansu. Wani lokaci kuma iyaye sukan fuskaci ire-iren wannan matsala ne sakamako rashin ba ma yaro cikakken nonon uwa harb na tsawon watanni shida. Rashin ba ma yaro nonon uwa har na tsawon watanni shida. Wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da suske faruwa baya taimakawa wajen gina jikin jariri. Shan zallar nonon uwa ga jariri har na tsawon wata shida yana taimakawa uwa ta sama ingantaccen lafiya da yakan kare ta daga kamuwa daga cutar dajin mama. Sannan yakan sa yaro ya samu kuzari da intacciyar lafiya. Baya ga haka duk lokavi da uwa taga tana fukantar matsaloli daban-daban da ya shafi shayarwa abu ne da ya zama wajibi ta tuntubi likitoci domin su ba ta shawari ko kuma magunguna za ta karev kanta ko kuma a kawo ƙarshen matsaloli da take fuskanta sakamakon shayarwa.

Cin abinci mai karancin sinadari, cin abinci mai karancin sinadari wata hay ace da ake amfani da ita domin sarafa jiki ko kuma rage nauyi a jiki, ire-iren waɗannan abinci kuwa sun haɗa da shinkafa, dankali, burodi, waɗannan nau’oka na abinci suna samar da sugari a jikin mutum sosai a don haka wajen kiyayewa da rage cin abinci masu ɗauke da sinadari wanda suke sarafa sugari da yawa a jiki yana da kyau ayi amfani da abinci masu gina jiki wanda suke da karanshin sinadari da sugari a jaki kamar irin su kwai, naman kaza, da dai sauran abinci masu gina jiki kuma masu matukar muhimmanci ga lafiya, mu sani abinci masu ɗauke da sinadari mai yawa su kan iya zama sun cutar da jiki a lokuta daban-daban amma sarafa abinci wanda bashi ɗauke da sinadari da sugari a jiki mai yawa yana taimakawa ga lafiyar jiki kwarai da gaske, muyi amfani da shawarwarin likitoci kuma mu tuntubi likitoci da masana kiwon lafiya domin magance irin waɗannan matsaloli a duk lokacin da muka ji alamun su domin zai bamu dama mu iya sarafa irin abincin da muke ci kuma ya dace da jikin mu ba tare da waɗansu matsaloli ba da zasu iya zama a jikin mu.

Daƙile zazzaɓin cizon sauro. Kawar da zazzaɓin cizon sauro. Akwai ranar da majalisan ɗikin duniya ta ware domin tunawa da zazzaɓin cizon sauro, da kuma hanyoyin da za a bi wajen magance shi. Majalisan ɗikin duniya ta ware wannan rana na sau ɗaya a shekara domin ya zamto ranar da za a tuna da hanyoyin da za a bi wajan magance zazzaɓin cizon sauro a tsakankanin al'umma. Zazzaɓin cizon sauro, zazzaɓi ne da take da matuƙar nauyi da kuma zafi, sannan yakan zama sanadiyar rasa rayukan mutane, musanman mata masu juna biyu, da kuma ƙananan yara. Hanyoyin da za mu bi wajan ganin mun kawar da zazzaɓin cizon sauro shi ne, mu daina zubar da shara a magudanan ruwa, sannan mu yanke ciyayi a cikin gidajen mu, mu daina barin guri da bola da datti domin wannan gurare masu datti su suke taimakawa wajan hayayyafar sauro a tsakaninmu. Muyi amfani da gidan sauro a duk lokacin da zamu kwanta bacci domin zai zamo mana kariya daga cizon sauro da kuma kariya da kamuwa da zazzaɓin cizon sauro. Mu tsaftace muhallinmu, share magudanan ruwa, domin hakan shi ne zai taimaka wajan ganin sauro ba su samu sun hayayyafa a cikin gidajen mu ba, ko kuma muhalin mu. Ranan zazzaɓin cizon sauro, rana ce ta tunawa da.

Kula da lafiya da tsaftar al'ada. Yadda ake kula da lafiya da tsaftar al'ada. Yadda ake kula da lafiya yayin da ake jinin al'ada ga mata. Shi dai jinin al'ada, jini ne da mata suke yin shi a duk wata, yakan zo na ɗan wasu kwanaki ƙayyadaddu sannan ya koma. Yayin da ake wannan jini, akwai buƙatar mace ta ƙara zagewa wajan yin tsafta domin hakan zai bata kariya daga kamuwa da wasu cuttutuka waɗanda za su iya yin illa ma jikin ta. Hanyoyin da za a bi wajen tsafta. A duk lokacin da aka shiga don bayan gida aka tsaftace jiki bayan fitowan jini, a tabbata ana canza ɗan kanfai a duk bayan lokuta kaɗan kaɗan, sannan auduganr da ake amfani da ita, a tabbatar ana canza wannan auduga lokaci zuwa lokaci, ba tare da ya daɗe a jiki ba, sannan a tabbatar an yi amfani da abubuwan tsaftace jiki kama daga irin su sabulu da sauran abubuwa na tsaftace jiki, domin tsaftace jiki yayin jinin al'ada. A tabbatar an kula da tsafta da kuma lafiya yayin da ake wannan jinin al’adan. Domin rashin kula da tsafta lokacin al'ada yakan jawo matsaloli da yawa dama waɗansu cututuka da ake iya ɗaukan su a ban ɗaki. A don haka kula da tsatfa lokacin al'ada abu ne dake da matuƙar muhimmanci sosai.

Lafiyar ƙwaƙwalwar mata masu juna biyu. Lafiyar ƙwaƙwalwar mata masu ciki wannan wani muhimmin abu ne dake da matuƙar muhimmanci ga rayuwar mata, a don haka kula da lafiyar ƙwaƙwalwar mata masu juna biyu yana da matuƙar muhimmanci domin ta haka ne za a iya ceto rayuwar duban mata waɗanda suke da hastari na kamuwa da irin waɗannan cututuka. Ƙididdiga ya nuna cewa a kowace rana a faɗin duniya kimanin mata ɗari takwas (800) ne suke mutuwa sakamokon matsalan ƙwaƙwalwa da ta shafi mata. A don haka bayar da kulawa da muhimmanci ga wannan fanni domin samun ingataccen lafiyar ƙwaƙwalwa na mata zai rage haɗarin mace mace da ake samu na mata a sasssa daban daban na duniya. Kula da lafiyar ƙwaƙwalwan mata masu ciki abu ne da yake da muhimmanci kuma ya kamata a ce an ba shi kulawan ƙwarai da gaske. Wani sa’ilin mata da yawa rayuwansu yana salwanta sakamakon jinya na matsalar ƙwaƙwalwa da suke samu musamman lokacin da suke ɗauke da ciki wannan matsala yakan zamo masu matsala ce babba. Har ma hakan ya zama sanadiyar salwantar cikin da suke da shi. Kula da wannan fanni na lafiyar ƙwaƙwalwar mata masu ciki abu ne mai muhimmanci don haka yana da kyau a bashi kulawan ƙwarai da gaske.

Shirye-shiryen abinci, tsara abinci da shirya shi kamar yanda ya dace, da kuma sanin lokutan da ya dace a abinci, da kuma sanin wani irin abinci ya dace a ci da kuma lokacin da ya dace a ci irin waɗannan abincin. Akwai abinci da ya dace a ci lokacin da muka tashi da safe, yayin karin kumallo, domin za su taimaka wa garkuwan jikin mu wajen samun ƙarfi a wannan rana. Akwai na'ukan abinci wanda ya dace a ci lokacin abincin rana; suma waɗannan na'ukan abincin za su taimaka sosai wajen lafiyan jikin mu. Sannan mu kula, akwai na'ukan abinci waɗaanda su ne ya dace mu riƙa ci lokacin kwanciya bacci, ko kuma lokacin dare, domin lafiyansu da inganci daidai da abincin da kuma shirye-shirye na tsara abincin da muke ci zai taimaka wajen giina jikin mu da kuma ba mu ƙwaƙwaƙwaran lafiya a jikin mu. Mu daidaita abincin da muke ci da kuma sanin abincin da muka ci domin hakan zai taimaka wa lafiyan mu tsara yanayin abinci da daidai tashi yana da matuƙar mahimmanci.

Niyya ko kuma sarrafa tunani. Wannan tsari na yin tunani ko kuma sarrafa tunani da niyya ana yin sa ne domin yana taimakawa ƙwarai da gaske wajan samar da lafiya ga jikin mu. Lafiyar da ta haɗa da lafiyar jiki, lafiyan ƙwaƙwalwa da kuma lafiyar da ta shafi tunanin mu. Shi dai wannan ko da ‘yan kasuwa da ma’aikata da suke aiki a wurare na gwamnati ko kuma wurare masu zaman kansu, suna da dama da za su iya sarrafa kansu ta irin wannan aiki ta tunani ko kuma nastuwa domin samar da lafiya ga jikin su. Shi dai wannan abu ba ana yin shi ne na lokaci mai tsawo ba, ana yin shi ne na ɗan lokuta kaɗan amma kuma duk da haka yana da matuƙar muhimmanci. Yana da kyau a duk lokacin da muke zaune a ɗakunan mu ko kuma ofisoshin mu, mu rinƙa kwatanta yin wannan abu na tunani domim ya taimaka wajan inganta lafiyar ƙwaƙwalwan mu, da kuma lafiyar jikinmu. Kwatanta yin wannan a duk rana za mu ga yadda zai taimaka wajan ba da gudunmawa ga lafiyar tunanin mu da ma lafiyar gangar jikin mu. kowannen mu zai iya samun lokaci ya zauna ya naɗe ƙafafunsa, sannan ya ɗaura hanayensa akan gwiwoyinsa ya rufe idanun shi na tsawan lokaci kaɗan, hakan zai taimaka kuma ya ba shi dama wajan samun ingatacen lafiyar ƙwaƙwalwa da kuma lafiyan jiki.

Ballewar jini na al’ada da yawa wanda ya wuce ƙima ko kuma a kira shi da yawan zuban jini yayin al’ada. Mata da yawa kan fuskanci wannan matsala na ɓallewar jini lokacin haila hakan ko na faruwa ne sakamakon abubuwan da ka iya faruwa da sauye-sauye a jikin mace yana daga cikin abubuwan da ke kawo shi shi ne rashin daidaito na kwayoyin halitta, idan kwayoyin halittan jiki ba su daidaita kamar yadda ya dace ba, ba su tsaya a tsakatsakiya yadda ya dace ba, mata da yawa za su fuskanci wannan matsala na zuban jinin al’ada wanda ya wuce ƙima ko kuma wani lokaci a samu ɓallewar jijiyan jini wanda take a cikin mahaifa. Ita ma wannan yana jawo wannan matsalan ko kuma wani lokaci cututtuka da ake ɗauka a bayan gida, wannan cututtuka suna zama sanadi na ɓallewar zuban jini wanda ya wuce ƙima. Lallai wannan matsala ne sosai da ya kamata a tashi ai maganin sa ko kuma wani ciwo da yake tsirowa a jikin mahaifan mace, shi ma wannan ciwo yakan zama sanadiyyan wannan zuban jini babu ƙaƙƙautawa yayin haila, matsala ne da ya kamata mu maida hankali akan ta kwarai da gaske.

Lafiyar ƙwaƙwalwa. Lafiyar ƙwaƙwalwa wannan wani abu ne da ya shafi tunani na mutun da yadda yake sarrafa rayuwan shi, dama yadda yake mu'amala da mutane yau da kullun. Abu ne mai kyau tun daga ƙuriciya har izuwa tsufa ya zamana ƙwaƙwalwar mu tana da lafiya sosai domin hakan shi ne zai ba da dama mu iya sarrafa tunani da kuma mu'amala da mutane, kai har ma da bambance abubuwan da za su cuce mu da kuma abubuwan da za su amfane mu. Dukkan waɗannan abubuwan ana iya fahimtar su ne idan har akwai lafiyar ƙwaƙwalwa. A don haka mu kula da lafiyar ƙwaƙwalwar mu sosai. Akwai abubuwan da suke jawo matsala har su zamo sanadiyar rashin lafiyar ƙwaƙwalwa ga mutane. Wani lokacin wasu suna samu gado ne, tun daga zuriyarsu, ya zamana sun gaji wannan matsala ta lafiyar tunani ko kuma lafiyar ƙwaƙwalwa. Wani lokacin kuma wasu sukan sameta ne sakamakon shan miyagun ƙwayoyi wa'inda suke gusar da hankali. Idan har waɗannan miyagun ƙwayoyi da suke gusar da hankali sukai tasiri, sai su zama sanadiyar jirkita tunani da lafiyar ƙwaƙwalwa ta mutane. Wani lokacin kuma waɗansu sukan samu rikicewan lafiyar ƙwaƙwalwa ne a sakamokon matsi ko kuma tsanani na rayuwa da suka samu kansu a ciki. To amma mu sani, mu kula da lafiyar tunanin mu, da kuma lafiyar ƙwaƙwalwan mu, domin ita ce take da muhimmanci a gare mu.

Natsuwa ko kuma aiki da hankali, me ake nufi da samun natsuwa ko kuma aiki da hankali? Abu ne mai matukar muhimmanci ga kowane mutum ya kasance cikin natsuwa sannan ya dinga amfani da hankalin shi a duk lokacin da yake aikata abubuwa da kuma kula da yanayin ji da gani da sauran abubuwa da suke a kewaye da shi, waɗansu hanyoyi ake amfani domin yin tunani mai kyau yana da kyau duk mutumin da yake so ya rika samun kanshi cikin tunani mai kyau to fa dole ne ya ware waɗansu lokuta ya zauna shi kadai yayi nesa da hayaniya inda hali ya samu cikin furanni ko cikin ganyanyaki da itatuwa domin cikin furanni ko ganyanyaki da itatuwa ko kuma lambu sukan taimaka su bada dama wa mutum ya samu zarafi na yin tunani mai amfani a duk lokacin da tunaninku yayi kokarin gushewa ku samu guri da bai da hayaniya ku zauna sannan kuyi sam da ranku ku rinse ganinku kuyi tunani ku dango abubuwa masu amfani sannan kuja nunfashi mai tsawo ko kuma doguwar nunfashi, domin hakan zai taimaka maku wajen samun natsuwa da kuma tunani mai inganci ku ringa samun ingantaccen bacci ko kuma ince isashen bacci domin wannan zai taimaka maku wajen samun tunani mai kyau da kuma inganci, ku sani natsuwa wani abu ne da take da matukar muhimmanci ga kowane mutum a don haka mu bi duk wasu hanyoyi da suka dace domin samar da kanmu natsuwa da nazari sannan da yin tunani mai kyau wanda zai amfane mu,

Rashin fahimta game da yanayin sanyi da kuma cututtuka na rashin-lafiya. Rashin fahimta game da yanayin sanyi da kuma cututtuka da kuma rashin-lafiya. Daga ƙarshe dai, masana kiwon-lafiya suna bincike akan mene ne dalilin da yasa ake samun ciwo na an yi a lokacin sanyi. Tabbas, lokacin sanyi lokaci ne da iska take kaɗawa da ƙarfin gaske, sannan kuma iska ce da mai ɗauke da sanyi a jikin ta. Yana da kyau mu riƙa amfani da kaya wanda zai kare mu daga kamuwa da sanyi. Mu riƙa sanya huluna a kawunan mu, da rigunan sanyi, har ma da safan ƙafa da kuma safunan hannu. Sannan mu riƙa amfani da abun toshe hanci, wanda zai tayamu da hana shigan iska mai sanyi a jiki. Mu riƙa amfani da abun sha mai ɗumi, musamman da sassafe idan muka tashi. Wannan zai taimaka wajen ganin sanyi ba yi illa a jikin mu ba.

Ci gaban girma ko kuma kula da yanayin girma da ci gaba, wannan wani tsari ne da ya kamata ace iyaye da masu kula da yara su mai da hankali a kanshi wajen lura da shi domin haka zai taimaka wajen fahintar girman yaro da kuma irin yanayin matakai da yake cimma wan a girma, yi amfani da allo na bango wanda ake zana shi da alamu daban-daban domin lura da yanayin girman yaro haka ne kawai zata sa a kula a iya fahimtar shin girman da yaro yake yi yana tafiya daidai da shekarun sa ko kuma akwai matsala ta haka ne za a iya fahimta tsawon da yaro yake da shi yayi daidai da shekarunsa ko kuma tsawonsa ya kasa, ko kuma a fahimci yaya yanayin girman jikin shi da kuma nauyin sa, duk ta irin waɗannan gwaji da ake yin a kula da yanayin tsawo da girman yaro ake iya fahimtar waɗannan abubuwa, don haka iyaye da kuma masu kula da yara a gidajen masu raino ya kamata su mai da hankali kan wannan ɓangare domin zai taimaka ƙwarai da gaske wajen fahimtar yara da kuma abun da ya dace da yanayin girmansu, ta fahimar irin wannan yanayi na girman yaro ne za a iya fahimar cin yaro yakai a sanya shi makaranta ko ko a’a yaya yanayin fahimtar sa yake a makaranta lura da yanayin girma na yara yakansa a rika fahimtar hanyoyi da dama da za a bi domin sarafa masu rayuwa da kuma daidata shi kamar yadda ta dashe.

Tatsuniyoyi da kuma gaskiya tatsuniyoyi wani lokacin, labarai na tatsuniyoyi sukan ɗauƙi haŋƙalin waɗansu mutune sosai. Wani lokacin kuma waɗansu mutune ba sa mai da haŋƙali akan shi, yawan tatsuniyoyi da ake yaɗawa cikin mutunae da yana taimakawa wajen canza tunanin mutune. Wani lokacin har ma su kasa bambance ƙarya da gaskiya. tatsuniyoyi sun yi tasiri sosai wajen jirƙita mu, musamman a abubuwan da suka shafi kiwon lafiya, ko kuma kiwon lafiya da ya shafi ƙwaƙwalwa. Wani lokacin akan kawo waɗansu labarai na tatsuniyoyi, waɗanda ba haka suke ba. Waɗannan lokacin kuma akan kawo labarai waɗanda haka suke, kasancewan tasiri na tatsuniyoyi yayin da suka yi a cikin al’ummar mu, don haka mutune ba sa iya bambance tatsuniya da kuma bayani da yake na gaskiya, musamman akan harƙan kiwon lafiya.

Tsarin iyali na ƙasa. Tsarin iyali na kasa wannan wani shiri ne da gwamnati take ƙirƙirowa domin sama wa mata da ma'aurata hanyoyin da za su dinga haihuwa, domin taimaka masu da kuma taimakawa taltalin arzikin su. Shi dai wannan tsarin mutane suna da zaɓi da za su iya zaɓa wa kansu irin tsarin da ya kamata su bi wajan ba da tazaran iyali. Daga cikin wa'innan tsare tsare akwai ƙayyade haihuwa wato mutane sun ƙayyade haihuwar su, da kuma daidaita shekarun haihuwa zuwa shekarun da ma'aurata suka ga ya fi dacewa. Waɗannan tsare tsare suna nan fannoni daban daban da ake amfani da su wajan dakatar da haihuwa da kuma bayar da tazaran haihuwa. Daga cikin tsarin ana amfani da wasu nau’I na magunguna domin hana haihuwa, ana kuma amfani da allurai domin hana haihuwa, sannan ana amfani da waɗansu roba da ake sanyawa a ciki mahaifar mace, ko kuma hannun mace domin hana haihuwa. Shi dai wannan tsari an ƙirƙire shi ne domin ba wa mata dama da kuma ‘yanci na su zaɓi lokutan haihiwan su wanda ya yi dai dai da tsarin jikin su, da kuma lafiyan su. Sannan wannan tsari zai taimaka ma iyalai mata wajan inganta taltalin arzikinsu su da kuma haɓakan tsarin rayuwansu. Tsarin tazaran haihuwa ta ƙasa tsari ne da ke da matuƙar muhimmanci.

Hukumar kiwon lafiya ta kasa, hukumar tsarin kiwon lafiya ta kasa ta inshore, wannan hukuma dai gwamnatin Nigeriya ta kirkire ta ne domin samar da dama ga ma’aikatan na gwamnati da kuma ma’aikata masu zamar kansu domin su sami cin gajiyar tsarin kiwon lafiya a farashi mai rahusa, wannan tsari yana da ka’idoji da hanyoyi da ake binshi kafin a samu shigansa, duk wani jami’i na gwamnati ko ma’aikaci a ma’aikatu masu zaman kansu da yake da sha’awan shiga wannan tsari zai yi amfani da tsarori

Ma’ikatan jinya na asibiti ko kuma ince ma’ikatan lafiya na asibiti, su dai waɗannan su nau’i ne daga cikin ma’aikatar jinya waɗanɗa suke aiki tare da likitoci da dukan sauran ma’aikatan asibiti, don haka suna da matukar tasiri kwarai da gaske a cikin harkokin da suka shafi kiwon lafiya, yana daga cikin ayyukansu kula da marasa lafiya basu kulawa da taimaka ma su a duk lokacin da suka bukaci taimako, yana daga cikin aikin waɗanan rukuni na ma’aikatan jinya, bawa marasa lafiya magunguna a duk lokacin da ya dace a ce sun sha kamar yadda likita ya tsara musu, sannan yana daga cikin ayyukan su yiwa marasa lafiya allurai ɗaura musu ruwa na magani daidai lokacin da ya dace kamar yadda likita ya tsara musu, haka zalika suna bawa marasa lafiya shawarwari game da yadda zasu kiyaye kansu da lafiyan jikinsu domin samun ingantancen lafiya na yau da kullum, waɗannan nau’i na ma’aikatan jinya har illa yau suna aiki a gidan tsofafi domin kula dasu da basu magunguna da kuma shawarwari, sannan suna aiki a dukanin cibiyoyin kiwon lafiya ba’a asibiti kawai suka tsaya ba ayyukansu yana daga tasiri ƙwarai dgaske a abun da ya shafi harkokin kiwon lafiya, a don haka tasirin su a cikin al’umma yana da matukar yawan gaske abu ne wanda baza shi misaltuba waɗannan sune ma’aikatan jinya na asibiti kaɗan kenan daga cikin irin bayyanai da zan bayar game dasu.

Abinci mai gina jiki ko kuma ince abincin mai gina jiki, lokacin ɗaukar ciki shin wani irin abinci ne ko waɗansu irin abinci ne masu gina jiki wanda ya dace ace mace tarika ci lokacin da take ɗauke da juna biyu ko ko lokacin da take ɗauke da ciki, mene ne tasirin su ga lafiyar mace sannan mene ne tasirin su ga lafiyar jaririn dake cikinta, na farko dai ya kamata mu sani mace tana bukatar abinci masu gina jiki lokacin da take ɗauke da ciki, domin da waɗannan abincin masu gina jiki sune zasu taimaka mata wajen samun karfin da kuzari da jini a jikinta da kuma lafiyar jaririnta, wannan su zasu taimaka ta haihu cikin sauki da lafiya kuma jaririn ta ya fito bul-bul dashi da kuma koshin lafiya shin waɗannan waɗansu irin nau’ikan abinci ne ɗaya dace mace ta rika ci lokacin da take ɗauke da ciki ko kuma juna biyu, waɗannan nau’ikan abinci sun haɗa da namar kaza, jan nama, wato kamar naman rago ko naman saniya tumatiri, ƙwai, kifi, haka zalika da yawan shan ruwa, sannan da cin ‘ya’yan itatuwa irin su ayaba lallai waɗannan abincicika dana lisafa ko kuma ince nau’in abinci dana lisafa abinci ne da suke da matukar tasiri musamman ga macen da takeda ciki domin zasu taimaka wajen samun ingantacen lafiyarta dana jaririn da ke cikinta, mu sani cin abinci mai gina jiki ga macen da take ɗauke da ciki yana da matukar muhimmamci ƙwarai da gaske.

Hadarin abinci mai gina jiki yana nufi. Duk wani abinci da ka iya shafar lafiyar jikin mutim. Wannan abinci ya hada da ko da abinci ne mai gina jiki in har zai shafi lafiyar mutum wannan abinci zai iya zamowa mai haɗari. A wani ɓangaren kuma hatsari dake tattare da cun abunci.mai gina jiki yana tare da yawan cin abinci fiye da ƙima domin ko da abinci na taimakawa wajen gina jiki idan har aka ci ba bisa ka'ida ba. Wato cinsa fiye da ƙima yakan iya samar da rashi lafiyoyi a jiki daban-daban waɗanda wannan rashin lafiyiyoyi sukan yi sanadiyar kawo matsala a jikkn mutum. Wani lokaci cin qbinci mai gina jiki amma wanda ya fara ɓaci, abinci ko da yana gina jiki yana taimakawa jikin dan Adam, to idan aka ci wannan wannan abinci yakan haifar da sanadiyar matsala ga jikin mutum. Baya ga haka, cin abinci mai gina jiki ba ta hanyar da ya dace ba yakan zama sanadiyar sanya kasala a jikin mutum kasalar ta wuce ƙima da kuma sanya ƙiba wanda ya wuce misali. Dukka waɗannan daga ciki haɗari cin abincin da jiki ba bisa ka'ida baya ga haka yakan zamato sanadiyar samun cutar sikari, duka ana samu ta ha yar cin abunci mai gina jiki ba bisa ka'ida ba ko kuma cutar dake zama sanadi na illata jikin mutane. Dukka waɗannan idan aka yi amfani da abinci.mai gina jiki amma ba ta hanyar da tace ba yakan zama sanadiyar samar da ire-iren waɗannan cututtuka ga jikin mutum.

Ɓarkewar annoba da kuma shirin da ya kamata a yi domin tunkararta. Sanin kanmu ne cewa mun sani lokuta da dama akan samu ɓullar annoba cikin al'umma a rasa rayukan mutane da dama, wasu kuma su kwanta su yi jinya daga baya su zo su warware. Waɗannan annoba suna zuwa nau'ika daban-daban wani lokaci yakan zo ta hanyar ciwo kamar irinsu amai da gudawa, sankarau, mura da dai saura cuttuttuka. Wani lokaci kuma annoba yakn faru ne sakamakon gobara iska ko kuma ruwan sama mai tsanani. Zan yi bayani ne akan annoba da ta shafi cutar amai da gudawa, a duk lokacin da cutar ta ɓarke na amai da gudawa ya zama wajibi ga jami'an kiwon lafiya su tashi tsaye wajen faɗakar da mutane da kuma razanar da su hanyoyin da za su bi wajenganin sun kare kansu daga waɗannan cututtuka. Baya ga haka, yana ƙyau a tanadi magungunan riga-kafi domin tunkarar waɗannan cututtuka. Magungunan riga kafi da suka hada da maganin da za a sha ko za ayi allura da sunan riga kafin ko kuma wanda za a auna a fahimci zafi ko kuma yanayin ɗimi na jikin shi baya aga haka a yi amfani da takunkumi rufe fuska domin kar a shaƙi iska da wasu cututtuka da za su iya shiga jikin mutum. Baya ga haka, mutane su kula da tsaftar muhallinsu domin tsafta na daya daga cikin abubuwan da suke kare kai da taimakawa wajen kare kai daga kamuwa da cutar amai da gudawa kana a taaftace magunan ruwa a tabbatar kudaje ba sa rayuwa a a guraren da ake dafa abinci ko ake ajiye abun da za a ci ko da kayayyakin itatuwa a tabbatar an lilliɓesu da leda yayin da aka yanka kafin a zo a yi amfani da shi fomin datti ko kuma ƙudaje ba su hau kai ba domin guje wa kamuwa da cutar amai da gudawa. Zama cikin tsafta da kuma ɗaukar mtKin gaggawa zai taimaka wajen daƙile irin waɗannan annoba na cututtuka.

Cutar daji na mahaifa, cutar daji wanda ke kama gefen mahaifa ko kuma wanda yake kama maran mace shi dai wannan cuta ta daji cuta ce wacce take da matukar illa sosai ga lafiyar mata domin takan zamo sanadiyar hana haihuwa saboda ita wannan cuta takan hana ƙwayayen da suke a cikin mace ƙyanƙyasa harma akai ga samun ciki ko kuma samun juna biyu, wannan cuta ta daji dake kama gefen mahaifa ko kuma wacce take kama mahaifa, lallai cuta ce da take da matukar illa ƙwarai da gaske sannan tana da dalilai da abubuwa da dama waɗanɗa suke kawo ta daga cikin, dalilai da suke kawo ta akwai gado ta kasance ita wannan me ɗauke da cuta tana da dalilai da abubuwa da dama waɗanɗa suke kawo ta daga cikin dalilai da suke kawo ta akwai gado ta kasance ita wannan mai ɗauke da cutan sun gaji irin wannan abu a cikin zuri’ar su ko daga wajen iyaye, haka zalika wannan cuta ta daji akan ɗauke ta sakamakon shan magunguna barkatai ba bisa ƙa’ida ba wato misali shan magunguna ba tare da izinin likitoci ba yakan iya zama sanadiyar bular ko kuma sanadin kamuwa da wannan cuta ta daji wanda yake kama maran mace wani lokacin wannan cuta yakan zamto an kamu dashi ne sakamakon ƙwayoyin cututuka waɗanɗa ake ɗauka a bayan gida da suke shiga jikin mace.

Cin matsala akan matsalolin shayarwa, samun nasara dangane da matsaloli na shayarwa, ku sani shayar da nonon uwa a watanni shidan farko suna da matuƙar mahimanci ga lafiyar jariri, harma da lafiyar ta uwan ita kanta. Mu shayar da yaranmu zallan nonon uwa, mu shayar da yaranmu nonon uwa zalla har na tsawon watanni shida, domin samun ingantaccen lafiyar su, da kuma lafiyar iyayen nasu da suke shayarwa. Ku sani nonon uwa yana da sinadarai na ruwa a cikin shi, a dan haka babu buƙatan sai an ba ma yaro ruwa a waɗannan watanni; nonon da yake sha akwai sinadari na ruwa a ciki, kuma zai taimaka wa lafiyar jikin shi ƙwarai da gaske. Mu yi amfani da shawarwarin likitoci domin sani hanyoyin da ya kamata a ce a bi wajen shayar da yaro.

Biː biːyan lokuːtan ƙyanƙyaːsan ƙwaːiː biː biːyaː daː kumaː kiːyayeːwaː domin fahimtaː daː ganoː lokuːtan ƙyanƙyaːsan ƙwaːiː, yanaː daː kyaːuː duːk waːtaː maːceː yaː zaːmanaː tanaː biːbiːyaː koː kumaː tasaːn lokuːtan daː taːkeː ƙyanƙyaːsan ƙwaːiː. domin wannan lokuːtiː, shiː neː lokuːtan daː aːkeː saːmun daːmaː naː ɗaːuːkan junaː biːyuː. Yanaː daː kyaːuː koːwane waːtaː maːceː tasaːn yanaːyin kwaːnaːkiːn aːlaːdaːntaː. Saːn’nan, idan aːl’aːdaːntaː yaː ƙaːreː, kwanaː naːwaː neː zaːiː biːyoː baːyaː, waːndaː zaːiː yiː daːi’daːiː daː kwanaːkiːn ta naː ƙyanƙyaːsan ƙwaːiː. Domin taː kiːyayeː waːjen ɗaːuːkan ciːk’iː baː taːreː daː shiːriː baː, idan kumaː aːnaː daː buːƙaːtan ɗaːuːkan ciːkiː, saːiː zaːiː taːi’maːkaː maːtaː waːjen saːnin laːllaːiː wannan suː neː kwanaːkiː daː yaː kaːmaːtaː aː ceː aːn saːmu junaː biːyuː. Biː biːyaː daː kumaː fahimtan lokuːtan ƙyanƙyaːsan ƙwaːiː yanaː taːi’maːkaː maːceː taː saːn kaːntaː, taː kumaː saːn yanaːyin daː taːkeː ɗaːuːkan ciːkiː.

Fargaːban daː keː kewayeː da tsoːroː naː kaːmuwaː da cututtuːkaː. Fargaːbaː daː keː kewayeː da tsoːron kaːmuwaː da cututtuːkaː, lallaiː anaː saːmun wannan matsalaː dagaː wajen muːtaneː maːbambaːntaː, musamman aː duːk loːkacin daː waːtaː annoːbaː taː ɓarkeː aː cikin al’um’maː. Waɗansuː suːkan saːmuː kansuː kullum cikin fargaːbaː, da tsoːroː naː kaːmuwaː daː waɗannan cututtuːkaː, har maː hakan yaː kan zaːmaː saːnadiyyar taːbaː lafiyar ƙwaƙwaːl’wansuː, musamman loːkacin daː akaː saːmuː ɓarkeːwan cututtuːkaː. Cututtuːkaː daː akeː yaːwan saːmun muːtaneː wajen tsoːron kaːmuwaː daː suː suː neː Akwaːiː ƙwayar cutar Siːdaː, Daː kumaː ƙwayar cutar Sankaːraː. Lallaiː waɗannan cututtuːkaː akan saːmuː muːtaneː daː kullum suːkeː saːmun kansuː cikin zilliːmiː daː fargaːbaː naː kaːmuwaː daː waɗannan cututtuːkaː. Saiː kaː gaː hakan yanaː saːnadiyyar cireː muːsuː farin cikiː, daː kumaː rashin kuzariː aː jikinsuː, har maː yaː taːbaː lafiyar tunaninsuː. Kuː diŋgaː tintiːbar ƙwaraːrruːn likiːtoːciː domin ƙaːr’ɓar shaːwaːraːriː aː duːk loːkacin daː kuːkaː jiː irin wannan matsaloliː, kuːnaː ƙoːƙarin shigaː.

Magunguna na gargajiya. Magungunan gargajiya, magunguna na gargaji ya magunguna ne nau’i daban-daban waɗanda ake haɗa su, waɗansu ‘ya’yan itatuwa ne waɗansu sassaƙe na itace, waɗansu ganye ne, waɗansu fure ne na bishiya, waɗansu ciyayi, waɗansu kuma jijiyoyi ne ko kuma jijiya na ɗan wasu jijiyoyi su dai waɗannan magununa na gargajiya ana amfani da su wajen magance cututtuka iri-iri daban-daban, wani sa’in ana amfani da su ta hanyan sha, wani lokaci ana amfani da su ta hanyan yin wanka da su, wani lokaci kuma ana amfani da su ta hanyan shafawa a jiki, daga cikin magungunan gargajiya waɗansu suna na kwaya ne wato bi’amana suna na ne kwaya-kwaya ko kuma a dunƙule a dunƙule, wasu kuma sukan zo ne a matsayun. Akan sarrafa su ne su koma kamar gari ta yanda ake barbaɗa shi a cikin abinci ko abin sha, a sha domin neman lafiya, wasu kuma akan sarrafa su ne su zamo kaman ruwa ta yanda shi ma ake ɗauka a sha, waɗansu kuma akan sarrafa su ne su zamto kaman ciyawa ta yanda ake jiƙawa, ana kuma shan ruwan ciki tabbasa magunguna na gargajiya suna da nasu amfanin sosai-sosai, amma abin da ya fi dacewa in za a yi amfani da su a tabbatar an tsafta ce su, an tsafta ce sai kamar yadda ya dace domin su amfanar.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

Hanyoyin magance yanka. Hanyoyin magance yanka wanda yake sanadin zubar jini. A duk lokacin da aka samu hatsari ko kuma yanka, har aka samu zubar jini, to yana da kyau abu da za a fara yi na farko shi ne, a wanke wannan waje na ciwo da ruwa. Hanyoyin magance ciwo. Hanyoyin magance ciwo, idan aka wanke wannan waje da ruwa mai tsabta, daidai wajen da aka ji raunin za a wanke da ruwa mai tsabta. Baya ga haka, sai a nemo maganin kashe ƙwayoyin cuta, sai a sanya a wannan wajen. Baya ga haka, sai a nemi auduga mai kyau mai tsabta, a ɗaure wannan waje da shi. Idan har aka samu wani ɗan lokaci, taƙaitacce, wannan jini bai daina zuba ba, to a yi gaggawan zuwa ga likita da kuma jami’an kiwon lafiya domin samun maganin da ya dace wajen tsagaita zuban jini. A ringa canza audugar da aka ɗaure wajen da aka ji ciwo a kai-a kai, lokaci-lokaci domin gudun kar wasu ƙwayoyin cuta su zauna a jiki. Mu yi amfani da hanyoyin da ta dace wajen magance yankewa, ko magance ƙuna.

Tarin fuka, tarin fuka cuta ce wacce tana daya daga cikin cututtukan da suke addabar al'umma a cikin wannan duniya da wannan nahiya tamu. Akwai manyan alamomi waɗanda su ne suke nuni zuwa ga wannan cuta don haka yana da ƙyau al'umma su kiyaye sannan su lura da ƙyau da waɗannan alamomi. Alama ta farko ita ce tari mai muni ko kuma mu ce tari matsanani, a duk lokacin da aka yi tari idan tarin ya ɗauki fiye da tswon sati biyu bai daina ba wannan yana daya daga cikin alamu na ita dai wannan cuta. Baya ga haka akwai zafin ƙirji da kuma ciwon ƙirji shi ma yana daya daga cikin alamu na ita wannan cuta. Sannan sai nimfashi da ƙyar. Numfashi na daya daga cikin alamu da suke nuni da zuwa wannan cuta. A duk lokacin da aka ji waɗannan manya alamomi guda uku, to a garzaya zuwa ga asibiti domin yin gwaji don a tabbatar da cewa mutum yana dauke da wannan ƙwayar cuta ta tarin fuka ko babu ita. Domin hanyoyijn kariya daga kamuwa da wannan cuta ta tarin fuka yana da ƙyau mu kiyaye wajen tofar da kaki ko yawu. A duk lokacin da muka tofar da kaki jo majina a tabbatar an sa kasa an rufe shi ko kuma an yi amfani da auduga wajen face majina domin a jefar da shi a gurin da ya dace ba tare da iska ya ɗauki wannan ƙwayar cuta ba. Idan har aka tabbatar da mutum yana ɗauke da ɗaya daga cikin wannan ƙwayar cuta za a dauara shi a kan magani kuma magani ana samun lafiya sosai ta ha yar shan magani domin wannan cuta. Sai dai a kula da shan magani sannan a kiyaye duk wasu hanyoyi da kuma sharɗoɗi da likitoci za su zayyana wajen ba da kariya daga ita wannan cuta.

Fahinta, fahinta wani abun ne mai matukar mahimmanci a tsakanin mutane yana da ƙyau mu zamo masu sanya fahimta a duk abubuwan da muke yi kana abubuwan da muke koyo ne ko kuma abubuwan da muke koyarwa .fahinta wata a ba ce da take da mutuƙar muhimmanci, musamman idan ta fito daga bakin waɗanda suka santa sannan kuma suka yi bayani mai anfani. Yana da ƙyau mu riƙa sanya fahinta a duk lokacin da ake yi mana bayani akan wasu abubuwa masu mahimmanci ko kuma ake sanar da mu waɗansu abubuwan da ka iya faruwa da mu musamman abubuwan da suka shafi harkar kiwon lafiya. yana da ƙyau mu riƙa fahimta akan dukkan komai kafin mu yi bayani a akan shi ka fahinci kowanne abu da ƙyau kafin ka yi bayani akan shi. Fahinta wani mataki ne da ke sa mutane su fahinci junansu kuma su gane wasu abubuwa masu sarƙaƙiya wanda ba su gane su ba a baya.

Fahimatar nau’ikan abinci da kuma makamantar su, fahimatar na’uikan abinci da kuma bambance-bambancen su da kuma tsarin da ya kamata ayi amfani da su, lallai wannan abu ne dake da matuƙar muhimmanci ga rayuwar kowane irin mutum, yana da kyau mu rika fahimatar abincin da muke amfani da shi ko kuma muke ci a yau da gobe domin inganta lafiyarmu, idan har ka fahimci irin nau’in abinciccika da kake amfani da su ko kake ci, lallai wannan zai taimaka matuƙa gaya wajen inganta lafiyar ka, idan muka san abinciccika da ke taimaka wajen gina jiki, mu san abubuwan da suke taimakawa wajen samar mana da lafiya a jiki sannan mu fahimci waɗansu irin abubuwa ne, abinci ne waɗanɗa idan suka yi yawa a jikin mu sukan iya bawa jikinmu illoli sannan mu fahimci wani irin nau’in abinci ne suke jawo cututtuka na daban domin mu kiyaye, fahimtar abinci da ake amfani da su yau da gobe zai taimaka mana matuƙa gaya wajen kiyaye kanmu ko kuma wajen hatsarin kamuwa da wasu daga cikin cututtukan da ake samu ta hanyar waɗansu abinci, mu kula da abinci da muke ci da kyau hakan yana da matuƙar muhimmanci a gare mu, kula da abincinmu yana da muhimmanci.

Alamun da ba a saba gani ba, alamu na waɗansu cututtuka a jiki ko kuma sauye-sauye a jiki waɗanɗa ba a saba gani ba yana da kyau mu kula kuma mu fahimci waɗansu alamomi waɗanɗa basu saba ganinsu ba a jikin mu domin hakan zai taimaka wajen inganta lafiyan mu. A duk lokacin da wani lokaci mukan samu kanmu a cikin wasu matsaloli na ciwon wiya, shi ma wannan ciwon wiya yana daga cikin wasu alamomi da bamu saba gani ba ko kuma muka saba jinsu a jikinmu ba ko kuma wani lokaci ciwo na gaɓoɓi, kai ma wani lokaci takan kama har ma da ciwon yatsu ko kuma ciwon ciki amma ta gefe da gefen ciki, jin alamu waɗanɗa bamu saba gani ba ko kuma bamu saba jinsu ba yana da kyau a duk sa’ilin da muka ji alamu da bamu saba gani ba ko kuma bamu saba jinsu ba, mu garzaya zuwa ga gwararrun likitoci, mu garzaya zuwa ga jami’an kiwon lafiya domin bincike da kuma gano musabbabin waɗannan matsaloli da kuma gano me ke damun mu, hakan zai taimaka wajen inganta lafiyarmu, alamu waɗanɗa bamu saba ganinsu ba ko bamu saba jinsu ba, yawancinsu suna zuwa ne da nuna alamu zuwan wani ciwo saboda haka kar mu yi wasa a duk sa’ilin da muka ji wani alama wanda bamu saba ganin shi ba.

Rigaƙafi rigaƙafi, yin rigaƙafi domin kariya daga kamuwa daga ƙwayoyin cuta, lallai mu sani rigaƙafi tana da amfani sosai domin bama jikinmu kariya daga kamuwa daga waɗansu ƙwayoyin cuta wanda zasu iya yin illa ga lafiyarmu, muyi rigaƙafi ga yaranmu kanana lokacin da aka haife su da ma lokacin da suka kai duk wani lokaci da ya dace ayi masu rigaƙafi, mu tabbatar bamu sallake waɗannan lokuta ba wajen yin rigaƙafi ma ‘ya’yanmu, sannan muma da kanmu manya a duk lokacin da aka ce ga wani rigaƙafi da ake yi domin samun lafiya abu ne mai kyau muyi gaggawa mu garzaya domin yin wannan rigaƙafi domin bama jikinmu kariya, ku sani duk lokacin da aka yi rigaƙafi in har ya shafi allura babu laifi za’a iya danne wajen da auduga domin kiyaye zubar jini, idan kuma shi wannan rigaƙafin ɗigawa ake yi a cikin baki to shi kenan babu matsala, amma mu tabbatar yaron da muka yi wa rigaƙafi ya sha maganin da aka ɗika masa a baki ba tare da ya tofar ba, rigaƙafi yana da matuƙar amfani ga lafiyarmu da kuma lafiyar ‘yayanmu, mu bama kanmu kariya ta hanyar yin rigaƙafi.

Rigaƙafi da kuma yin rigaƙafin kamfe, yana da kyau a kowane lokaci muriƙa tashi domin bawa mutane muhimman bayanai ko kuma sanar da su irin muhimmanci da rigaƙafi da ke da shi, rigaƙafi da kuma yin rigaƙafi sannan da muhimmancin sa, ku sani rigaƙafi da kuma yin rigaƙafin yana da muhimmanci sosai domin wannan zai taimaka wajen kare kanmu da iyalanmu daga kamuwa daga munanan cututtuka, lallai ku sani yin rigakafi wani abu ne dake taimakawa wajen bada kariya ga lafiyar jikinmu, yana da kyau muyi rigaƙafi tun daga kan marasa lafiyan ayi musu rigaƙafi har suma likitoci wato jami’an kiwon lafiya yana da kyau suyi wa kansu rigaƙafi domin kiyaye lafiyar su, kai dama sauran iyalai da kowa da kowa, mu rinka bawa kanmu kariya ta hanyar yin rigaƙafi kuma mu rika faɗakar da jama’a da sanar da su muhimmancin rigaƙafi, inda hali mu rika bi unguwa-unguwa gida-gida muna faɗawa mutane irin amfani da kuma muhimmancin da rigaƙafi ke da shi a cikin al’umma domin haka zai taimaka wajen kare lafiyanmu da ta iyalanmu, mu sanar da mutane muhimmancin rigaƙafi.

Riga kafi da labarai na almara da tsatsuniyoyi wani lokaci akan sama labarai na almara da tatsuniya kamar yadda za ka ji an ce riga kafi yana da illa waɗansu lokacin ka ji ana ce riga kafi idan an yi yana jawo wasu cututtuka ko kuma wani lokaci ka ana ce zama haka kawai ba tare da an yi riga kafin ba shi ya fi sama da a ce an maka riga kafin. Waɗannan labarai fa tatsuniyoyi sun yi tasiri a zamanin baya wajen rashin yin riga kafin a cikin mutane. Har ila yau akan sama wasu al'ummomin musamman mutanen da suke zaune a cikin karkara waɗanda suka yarda da irin waɗannan tatsuniyoyin da kuma ƙarairayi dangane da riga kafi kan cewa ba sai an yi riga kafi ba. Irin waɗannan labarai da tatsuniyoyi da almara suna taimakawa hana yin mutane riga kafi sannan suna kawo cikas sosai ga harkar riga kafi.

Lokuta da ake tsarawa wajen yin riga kafi, tsara lokaci wajen yin riga kafi mu sani tsara lokutan yin riga kafi abu ne mai matuƙar mahimmanci sosai sannan mu fahinci lokutan da ya dace ayi riga kafi shi ma wannan abu dake da amfani domin ganin ba mu tsallake waɗannan lokuta ba, abu na farko shi ne, yana da kyau mu fahimta idan har muna in ruga kafishin da yaushe ne za mu sha wannan magani na mu na riga kafi ko kuma da yaushe za mu yi allura da muke yi na riga kafi sannan riga kain zai ɗauke zawa har tsawon wani lokaci ne sannan wani lokaci ya kamata a ce munyi riga kafi? Duk wannan waɗansu abubuwa ne da suke da matuƙar mahimmanci da kuma amfani domin idan har muka kiyaye lokaci da zamu yi riga kafi zai taimakawa lafiyar mu ta samu tsau tsayiwa ingantaciyar lafiya, mu fahinci lokacin yin riga kafi da lokutan da ya dace mu kai kanmu domin yin riga kafi dan hakan zai taimaka, mu kiyaye lokuta na agogo wajen shan magani domin ganin ba mu kauce ma dokokin da jami`ai ko kuma likitoci suka ba mu ba domin yin riga kafi hakan zai taimaka mana sosai sannin lokuta da kuma lokacin da ya dace a yi riga kafi yana da matuƙar mahimmanci..

Riga kafi riga kafi, riga kafi hanya ce da ake amfani wajen magance cututtuka da ake farbabar kada mutane su kamu da shi a duk lokacin da aka samu rahoton ɓillan waɗansu cutuutka a cikin al`umma akan yi ƙukari a samar da riga kafi da zai ba da kariya wa al`umma wajen kiyayewa domin ganin ba su harbu da waɗannan cututtuka ba, shi dai riga kafi akwai wanda ake yin sa ta hanyan yin allura, akwai kuma wanda ake yin shi ta hanyar ba da kwaya na magani a haɗiye, akwai kuma wanda ake yin shi ta hanyar ɗigawa a baki, kowanne daga cikin su yana da matuƙar mahimmanci abun da ya kamata mu sani shi yin riga kafi zai ba jikin mu kariya daga kamuwa da dukkan cututtuka da suke yaɗuwa a cikin al`umma, sai mun kiyaye kanmu da kuma bin ƙa`idoji na likitoci da kuma ɗaukan shawarwari game da riga kafi garzaya wajen yin riga kafi da ziyartan asibitoci da cibiyoyi da suke ba da magunguna na riga kafi hakan zai taimaka wa lafiyar jikin mu.

Lokacin ziyaran likita, lokacin da muka ziyarci likita abu ne mai matuƙar mahimmanci mu mayar da hankali a duklokacin da muka ziyarci likita mu sanya hankali sosai mu kula domin mu saurari muhimman bayanai bayanai masu mahimmanci waɗanda zamu samu daga wajen likita a yayin da muka ziyarce shi sai mun kiyaye musamman wajen yin amfani da wasu abubuwa da zasu ɗauke mana hankali musamman wayoyin hannu da ma sauran waɗansu abubuwa da zasu shagaltar da mu a yayin da muka ziyarci likita mu mai da hankali sosai domin mu saurari abin da likita zai faɗa mana na shawarwari sannan kuma abu ne mai kyau mu tattauna da likita domin tattaunawa da shi da kuma bashi mahimman bayanai da abubuwan dake damun mu wannan shi zai taimaka ya kuma bashi dama wajen fahimtar matsalar mu da kuma bamu magani kamar yadda ya dace, muyi amfani da shawarwarin likita akan abin da ya shafi harkan kiwon lafiyar mu domin zai taimaka mana wajen samun ingantacciyar lafiya, amfani da shawarin likita da kuma ba likta muhimman bayanan mu da suka shafi cututtukan da suke damun mu zai taimaka wajen inganta lafiyar mu da ta iyalan mu.

Wa zamu kira lokacin taimakon gaggawa? Wa zamu kira lokacin da muke naiman taimako na gaggawa? Mu sani ana iyya kiran jami’an kiwon lafiya a duk lokacin da ake buƙatar taimako na gaggawa domin su zo su kawo ɗauki a wani abu da yake faruwa da wani na rashin lafiya wanda ake buƙatan ɗauki na gaggawa. Ko wani lokaci idan muka samu matsala na tashin wuta, wato tashin gobara shima akwai hanyoyi da ake amfani dasu wajen kiran jami’an kashe gobara domin su kawo ɗauki na gaggawa, kada mu manta da jami’an tsaro ko kuma ‘yan’ sanda ko kuma jami’an kashe gobara da suke kawo ɗauki na gaggawa. Suma a duk lokacin da aka samu wata matsala da ake buƙatar taimako na gaggawa wanda ya shafi jami’an tsaro. Lallai ku gaggauta kiran jami’an tsaro domin kawo agaji na gaggawa, yin amfani da neman hanya agaji na gaggagawa zai taiimaka maka wajen kawo ƙarshen matsaloli da suka ƙici suka ƙi cinyewa a cikin mu, sannan zai taimaka mana wajen shawo kan matsalolin dake damun mu. Wa zamu kira lokacin da muke neman taimako? Mu kira lokacin da muke neman agajin gaggawa.

Mata masu cin gashin kansu na haihuwa. Mata masu cin gashin kansu na haihuwa akwai ‘yan’ci da mata suke buƙatan su masu, wato shine ‘yan’cin, cin gashin kai na haihuwa. Ko wata mace tana da buƙatan ta samu wato wannan ‘yan’ci, wato ta samu ‘yan’ ci na cewa yaushe ne ya dace ta samu ciki? Sannan kuma tana da buƙatan wannan ciki ko bata da buƙata, lallai ku sani ‘yan’cin mace abunda ya shafi ɗaukan ciki da kuma zubardashi wannan ciki yana daga cikin ‘yan’ci ne na mace. ‘yan’ cin na abunda ya shafi ɗaukan ciki da kuma zubar da ciki wannan yana da kyau a tattauna da jami’ai na kiwon lafiya domin sanin hanyoyin da za’ai amfani wajen ai wannan abubuwa da kuma hanyoyi da za’ai amfani dasu da kuma shawarwari na likitoci da sauran kwararru na kiwon lafiya. ‘yan’ ci da mace take dashi na abun da ya shafi ɗaukan ciki, da kuma haihuwa, da kuma zubar da cikin, wannan wani ‘yan’ ci ne da mata suka daɗe suna neman shi kuma suna buƙatan shi a cikin su. kwararrun likitoci sune zasu iyya bada shawarwari ta hanyoyin da za’abi domin samar da wannan abu.

Wasar yoga domin samun natsuwa. Wasar yoga domin samun kwanciyar hankali da kuzari yana da kyau mu rika ware wasu lokuta domin kwatan ta wasan yoga dan hakan zai taimaka mana wajen samun kuzari a jikin mu da kuma koshin lafiya musamman da safiya. Shi dai wannan wasa anayin sane ta hanyoyi daban daban kuma yana taimakawa lafiyan jikin mu da kuma lafiyan kwakwalwan mu, domin cire mana gajiya a jikin mu wanda wannan gajiya zata iyya kawo mana illa da matsala a jikin mu. Yin amfani ta hanyar wannan wasa kan taimaka wajen motsa kwayoyin halittan dansu taso sannan kuma su taimaka wajen samun ingattacciyar kiwon lafiya. Mu kwatan ta yin waɗan nan wasanni musamman da safe ya yinda muka tashi daga bacci, mu samu guraren da akeyin irrin waɗannan wasanni domin muna ziyartar su domin ganin irrin yanda akeyi da kuma yadda ake amfani wajen kwatanta wannan dai wasa. Wasa ne da yake da nishaɗi kwarai da gaske sannan yana taimakawa ga lafiyan jikin mu.

Manyan alamomi guda biyar da suke nuna alamun zuwan jariri, alamomi guda biyar da suke nuna alamu na haihuwa. Na farko laf; mace za ta ji zafi a gabanta ko kuma abin da ya shafi kunkuminta. Sannan kuma, yana daga cikin alamun shi, wato buɗewar gaba ko kuma hanyan fitowan jariri ta cikin gaba. Sannan akwai zibar ruwa, farir ruwa ta gaba. Ziban wannan farin ruwa ta gaba, shi ma alamu ne, da ke nuna cewa, lalle jariri yana shirin zuwa. Abin da ya kamata a yi, me mahimmanci a wannan lokaci shi ne, a yi gaggawar zuwa ga asibiti, ƙwararrun likitoti domin karƃar wannan haihuwa a asibiti. Alamun da ake ji domin mace ta fahimci cewa lallai, jariri yana shirin zuwa, waɗannan alamu suna da matuƙar mahimmanci sosai. Sanin waɗannan alamu, ze temaka wa kowata mace, domin kiyaye lafiyarta, a dik sanda aka ji ɗaya daga cikin waɗannan alamu, sun fara faruwa, to a yi gaggawa a garzaya zuwa ga hukumar kiwon lafiya mafi kusa, domin a karƃi wannan aihuwa a asibiti, dan hakan, ze temaka ƙwarai da gaske.

Bayan Maleria da Kuma dalilin da suke sanya kamuwa da maleria, cikin dalilan da suke sanya kamuwa da maleria akwai rashin kwana a gidan sauro duk lokacin da sauro suka ciji mutum sukan sanya masa kwayoyin cutar malaria waɗanda kwayoyin cuta sukan yi tasirin a jikin shi su sanya mi shi zazzaɓi mai zafi ciwon kai har ma da amai wani lokaci har da tsananin ciwon ciki. Yana daga cikin abubuwan da suke zama sanadi na kamuwa da cutar maleria yana daga ciki abubuwan da suka zama sanadi na kamawa da zazzabin maleria shi ne rashin tsaftar muhalli, barin guri da ciyayi da kwatanni ba tare da tsaftace shi ba rashin feshin maganin gidan sauro. Amma idan muna amfani da gidan sauro hakan zai taimaka wajen kare kanmu daga kamuwa daga cutar maleria biyo bayan cutar maleria da kuma sabubban da suke sanyawa a kamu da cutar maleria.

Kayyade iyali da kuma bambance-bambancen sa. Tsarin ƙayyade iyali da bambance-bambancen sa mene ne kayyade iyali? Me ake nufi da ƙayyade iyali? ƙayyade iyali ana nufin wato ɗan ba da wani lokaci wato tazar yayin haihuwa kafin sake ɗaukan wani ciki, ana yin hakan ne domin uwa ta samu ingantaccen lafiya jikinta ya dawo yadda yake kafin ta sake ɗaukar wani ciki, sannan kuma yaran da ake haihuwa za su samu cikakken kulawa da kuma lafiya ingantacciya. Wasu hanyoyi ne ake amfani da su domin tazaran haihuwa da kuma dakatar da haihuwan? Akwai hanyoyi daban-daban da ake amfani da su na farko ana iya yin amfani da kororon roba yayin saduwa, shi dai wannan roban saduwa yana taimakawa wajen hana ɗaukan ciki ko kuma a yi amfani da abun da ake kira zoben gaba wanda likitoci suke sanya shi a cikin gabar mace wanda ba zai ba da dama ba wa ruwan maniyi ya gangara cikin mahaifanta ba ko kuma a yi amfani da wanda ake sa shi a damtsen hannu, akan sa wata zobe a damtsen hannu wanda wannan roba ba ta ba da dama wa kwayoyin halitta, wato kwan haihuwa na mace ya hayayyafa har a samu ciki. Amma zai fi kyau da mu ziyarci kwararrun likitoci a asibitocin kiwon lafiya mafi kusa domin samun cikakken bayani kan abun da ya shafi ba da tazara tsakanin haihuwa ko kuma dakatar da haihuwa.

Anbaliyan ruwa da auko a jihar Borno ya zama sanadiyyan kashe rayukan mutane da kuma saran dukiyoyi masu tarin yawa, harma da gandundaji da dabbobi. Lallee an yi asara bakaɗan ba, amma yana da kyau domin kare kanmu daga anbaliyan ruwa anan gaba. Na farko shi ne mu dinga kiyaye magudanan ruwanmu banda zuba shara a hanyar ruwa. Yana da kyau mu gyara hanyoyin ruwanmu, ya zamana babu shara a wajen dukkani wuri da mu ka san hanyar ruwa ne. Mu kiyaye, kar mu yi gini a hanyar ruwa, domin yin gini a hanyar ruwa da kuma tushe hanyar ruwa ya ƙansa ruwa idan ya zo, ya canza hanya, ya shiga cikin gari, ya yi ɓarna wa mutane. Mu ƙara samar da magudanan ruwa isassu wa waɗanda za su wadata. Sannan a duk lokacin da a ka ga wani gulbi nar ruwa, cewa wannan gulbi ya cika, yana buƙatan a rageshi, mu yi amfani da wasu hanyoyi da za mu rage shi. Sannan mu ƙara yawan madatsun ruwa da muke da su. Waɗanda muke da su, mu gyarasu, wajen ganin ba su fashe sun zaamu sanadiyyan anbaliya wanda ze mana asaran dukiyoyi fa.

Agajin gaggawa domin jarirai da ƙananun yara Taimakon gaggawa da ake bai wa yara ƙanana yayin da suka samu matsala na toshewan nunfashi ko kuma shaƙewa. Ita dai wannan hanya ta bayar da agajin gaggawa ma ƙananun yara yayin da suka sama matsala suka shaƙe ko suka ji rauni. Ana anfani da ita ne ta hanyoyi daban-daban, daga cikin hanyoyi da ake bi wajen bayar da wannan agajin na gaggawa shi ne akan kifa yaro akan cinya, sannan akan kifa bakin shi ta ƙasa, sannan a dunga shafa gadon bayan shi har ya zuwa wuyan shi. Wannan hanya ne dake taimakawa kwarai da gaske wajen bayar da kariya na gaggawa ma yara yayin da suka sama matsala ta shaƙewa ko kuma kwarewa. Mu yi anfani da wayannan hanyoyi kamar yadda suka dace domin taimakon gaggawa ma yaranmu ƙanana yayin da suke buƙata ga taimako. Ko bada agajin gaggawa wa yara, sannan ku tuntuɓi kwararru masana kiwon lafiya domin su ba ka shawarwari da dubaron hanyoyi da ake bi wajen bayar wa yara ƙananan agajin gaggawa yayin da suke buƙata ga.

Shaƙewa ga manya matsalar shaƙewa na manya matsalar shaƙewa takan faru ga manya masu shekaru kaman da yawansu takan faru ga yara ƙanana. Akwai hanyoyi da ake bi da yawa domin magance wannan matsala, musamama idan har aka sama matsala ta shaƙewa, a duk lokacin da aka sama matsala ta shaƙewa, yana da kyau wanda ya sama wannan matsala, ze zauna ne akan kujera, idan zai ya zauna akan kujera se wani ya zo ta bayan shi, yana ɗan masa dundu a baya, anma kuma ba dundo mɛ ƙarfi ba, yana kuma ɗan manmatsa kafafun shi, hakan zai taimaka sossai wajen magance wannan matsala na shaƙewa. Hakan zai taimaka wajen magance matsala ma shaƙewa. Matsalar shaƙewa ga manya wannan matsala takan iya zama ruwan dare koma takan faru da matune lokacin zuwa a lokacin zuwa. Wannan shi ne taimakawa farko ko ko manya da agajin gaggawa da za a bayar kan abincin ya shafi matsala na shakewa.

Cuttutukan ruwa da na ruwa. Gurbacewan cututuka na cikin ruwa. Cututuka ruwa tare da gurbacewan ruwa, ruwa yana gurbacewa ta hanyoyi daban daban wanda hakan ke iya zama sanadiyar haifar da waɗansu ƙwayoyin cututuka. Alal misali yin fitsari a cikin ruwan. Yin fitsari a cikin ruwa yakan zama sanadiyar gurbacewan ruwa har wannan fitsarin ya zamto sanadiyar sanya waɗansu ƙwayoyin cututuka a jikin wannan ruwan, wanda su ko waɗannan ƙwayoyin cututuka a duk lokacin da mutun ya sha wannan ruwan sai ya samu da waɗannan ƙwayoyin cututuka. Ko kuma wani lokacin masana’antu sukan zubar da waɗansu ruwa ko kuma waɗansu ababe da suka yi amfani da su a wannan masa'anantu na wanke ma'adanai ko na sarafa ma'adanai, waɗannan abubuwa suna ɗauke da waɗansu abu nau'i na waɗansu cututuka a jikinsu. idan har suka zuba su a cikin ruwa, to wannan ruwa yakan iya samun gurbacewa, hasali idan mutane suka sha wannan ruwa, yakanzai zamo sanadiyar sanya cututuka a jikinsu. Ko kuma wani lokaci ruwa da aka sanya taki na zamani a cikin shi ko kuma aka sanya taki na zamani a gona, sannan ruwa ya ɗebo wannan taki ya zo ya zuba shi a cikin ruwa, to shi ma sinadari ne dake iya zama nau'i da ke gurbata ruwa.

kwayar cutar ibola da yadda ake kwanglan ta tare da kafan watsa labarai cutar ibola cutace da idan ka taba wanda yake dau ke da wannan cutar ko kuma ka taba yawun sa ko bayan gidar shi akwai yuwuwar ka iyya kamuwa da wannan cutar to lallai ne duk wanda kagan shi da alamu na daya daga cikin wannan cuta karka kai hannunnka ka tabashi dole ne a samar da kayayyaki na kiwon lafiya don bada kariya wajen ganin an tare yaduwan wannan cuta anan yammacin afirika akwai karancin kayayyakin aiki da za’ai amfani dasu dan kare ya duwan wannan cuta lallai kasashen yammacin afirika suna bukatan kayayyaki aiki domin gudanar da kwangila na kawar da wannan cuta

ɗaura bandeji: hanyoyi da ake bi wajen naɗa bandeji a jiki wato akwai hanyoyi da dabarabbaru da dabarbaru da ake amfani da su wajen ɗaura bandeji a jiki su ne waɗannan hanyoyin ana amfani da su ne lokacin da ake ƙoƙarin jinyar ƙafa wa mutum ɗaura bandeji a jikin ƙafa an nannaɗe shi, wannan bandejin na roba, a dinga nannaɗa shi. Ana nannaɗa shi indan aka naɗa shi ta gefen hagu, sannan a dawo se a haɗa shi da dundunyan ƙafa. A sake naɗawa a hanka-hanka da ake naɗawa, ɗaura bandeji: hanyoyi da ake bi wajen naɗa bandeji a jiki wato akwai hanyoyi da dabarabbaru da dabarbaru da ake amfani da su wajen ɗaura bandeji a jiki su ne waɗannan hanyoyin ana amfani da su ne lokacin da ake ƙoƙarin jinyar ƙafa wa mutum ɗaura bandeji a jikin ƙafa an nannaɗe shi, wannan bandejin na roba, a dinga nannaɗa shi. Ana nannaɗa shi indan aka naɗa shi ta gefen hagu, sannan a dawo se a haɗa shi da dundunyan ƙafa. A sake naɗawa a hanka-hanka da ake naɗawa, ɗaura bandeji: hanyoyi da ake bi wajen naɗa bandeji a jiki wato akwai hanyoyi da dabarabbaru da dabarbaru da ake amfani da su wajen ɗaura bandeji a jiki su ne waɗannan hanyoyin ana amfani da su ne lokacin da ake ƙoƙarin jinyar ƙafa wa mutum ɗaura bandeji a jikin ƙafa an nannaɗe shi, wannan bandejin na roba, a dinga nannaɗa shi. Ana nannaɗa shi indan aka naɗa shi ta gefen hagu, sannan a dawo se a haɗa shi da dundunyan ƙafa. A sake naɗawa a hanka-hanka da ake naɗawa, a sannan ana yi ana ɗan tantame shi. Hanyoyin da ake bi wajen ɗaura wannan bandeeji na roba ze taimaka duk lokacin da ake da buƙatar gyaran ƙafa. Ya zamana an yi gyaran kamar yadda ya dace, kuma an samu abin da ake nema. Wannan hanyoyin yana da kyau sosai, kuma yana taimakawa. Sannan ana samu abin da ake nema. Ku yi amfani da hanyoyin da ya dace wajen ɗaura bandeeji a ƙafa yayin jinya, ko kuma ku dinga tintibar masanan kiwon lafiya domin su baku shawara wajen hanyoyin da za ku bi wajen yin amfani da wannan abun. Domin yana da matuƙar mahinmanci ƙwarai da gaske, sannan zai taimaka muku.

Gocewar gwiwar hannu, gocewar gwiwar hannu, wannan wata matsala ce da take iya faruwa da mutane, musamman waɗanda suke yin wasanni na tsalle-tsalle, kamar ƙwallan ƙafa, ƙwallan hannu da de sauran su. A duk lokacin da aka samu irin wannan matsala ta gocewar gwiwar hannu, ana amfani da waɗansu dabaru domin gyara gwiwan ko kuma gwiwar hannun da ya goce. Abin da ake yi, ga su kamar haka: mutun ze kwanta a kan wani abu na kwanciya, ko de banci ko kuma gado a rubd-da-ciki. Sannan, ya sake hanun shi a ƙasa, sai me gyarawan ya kama gwiwar hannun, yana turawa kaɗan, kaɗan da yatsan hanunshi, wato babban yatsa kenan. A haka ze ɗan dinga yi, yana yi, ana ɗan jujjuya hanun, ana gyarawa ana juya hanuna hankali a hankali. Ya ɗaga hanun ya miƙar, ya sake sauƙar da hannun, a haka har wannan gwiwar hannu ze koma yadda yake. Hanyoyin gyara gocewar gwiwar hannu, suna nan da yawa, amma wannan, wata hanya ce da tana temakawa ƙwarai da gaske wajen gyaruwan gwiwar hannu. Kullun de ina ƙara ba da shawari mu ci gaba da amfani da, da nasihohi da kuma shawarwari na ƙwararrun likitoti da jami’an kiwon lafiya domin kare lafiyarmu da na iyalanmu.

Wuraren da aka keɓe domin gaggawa agajin gaggawa, wuraren da aka keɓe domin agajin gaggawa abubuwan da ya kamata ku sani, duk lokacin da aka samu wani yanayi da ake buƙatar agajin gaggawa ko na tashi gobara ko na wani yanayi na gurɓacewar muhalli ko ‘yan ta'adda akwai wurare musamman da aka keɓe a ofisoshin ma'aikatu domin zuwa a keɓe kai domin tsira da rayuwa. Waɗannan wurare akan yi musu alama da hanyoyin da za ka bi ka je waɗannan wurare, a duk sanda wuta ta kama inda ake akwai abun da ake anfani da shi na kashe wuta sai ka natsu karka razana akwai inda irin waɗannan abubuwa na kashe wutan. Sannan duk lokacin da hayaƙi yake tashi ka yi da kanka ƙasa-ƙasa karka miƙe sama ku zo daidai wannan wurin da aka keɓe domin agajin gaggawa ku tsaya a Wannan wajen ku kira lambar da aka keɓe, domin kira na agajin gaggawa wato lambar nan na tara ɗaya ɗaya.